Mongashingeyi aanafalama ihaya tekele we iimeno yawo nuudhigu, ohaya longitha ominino dha lambalala iimeno yawo, yo otaya patulula ashike omeya go taga tondoka guuka pomakota giimeno.

Momeya omuna iinamwenyo yayoolokathana. Momeya gefuta ohamu adhika oombwa, ndhoka hadhi ithanwa kutya oombwa dhomomeya.

Aanafaalama oyendji ihaya longo we iilonga yihe koonyala ,olundji aanafaalama ohaya longitha omashina ga yoolokathana mokuya yambidhidha, oku longa iilonga ya yooloka moka mwakwatelwa woo oku heyamo oomwiidhi.

Omahala ogendji gomavululukilo nenge omawanawa nokuuhala oge na omeya gokuyoga omeya ngoka hatu ithana a tuti oSwimming Pool ge na nuupundi wokukutumba nenge wokuthuwapo.

Aatekuli yoondjuhwa oyena omikalo omiwanawa dhoku gandja iikulya koondjuhwa dhawo. Omukalo ngoka goku gandja iikulya yili kooha dhaokayaha opo ondjuhwa kayi yemo miikulya yeyi hadhele pevi.

Aanafalama oyendji oye na omukalo gokumeneka iimeno yawo ya yoolokathana. Oyendji ohaya longitha omikalo odhindji dha yoolokathana shi ikolelela kiimeno mbyoka taya kunu.

Otuna omahala gamwe ngoka gena evi olindji lindji, ombepo uuna tayi pepe ohayi gongele noku halakanitha omavi ngoka.

Otu na aanafalama yoondjuhwa oyendji noya yooloka. Olundji aanafalama mbaka ohaya munu oondjuhwa, opo dhi vale uuyuhwena noondjuhwa dhi indjipale.

Ombwa dhomomeya odhimwe dhomiinamwenyo ya pumba, nohadhi monika ashike kefuta. Uuna dheya komunkulo gwefuta, ohadhi kala dha igongela pehala limwe.

Iikulya yomu thigululwakalo gwaawambo iiwanawa noonkondo. Iikulya mbyoka no wa yi kuuyenda, oyo ha yi longekidhwa, hapu longekidhwa ekaka lyoshiwambo, oshithima shomahangu osho eo ondjuhwa yoshiwambo.

Omboga yuushimba ohayi koko tayi ningi onene nawa uuna yamona omeya ga gwana nawa nuuna yamona omeya ga gwana nawa ohayi kala yina omeya komafo gayo yafa yalokwa.

Aanafalama oye na omikalo dha yooloka okutekela iimeno yawo. Olundji aantu ohaya eta po omikalo dhawo dha yooloka ndhoka ye wete kutya otadhi ya kwathele.

Aantu oyendji ohayiipula kutya uunafalama uupu nohaulongwa nuupu, ashikee uunafala awuhe otaupula eyidhidhimiko, eenkondo, netsomukumo oshoka nando otomuno oondjuhwa ohadhi pula oshimaliwa oshindji mokudhi kongela ehala lili nawa.

Oondundu ohadhi vulu okuhanagulwa po kombepo nenge komvula yepoola. Oondundu ohadhi kala tadhi gu omamanya gamwe pethimbo lyomvula, ta ga kunguluka ko omvula shi tayi loko.

Iimeno oyindji oyi hole omeya taga ziilile komafo na iimeno mbika ohayi kala ya pumbwa omeya komafo gawo. Aanfalama ohaya shasha iimeno yawo komafo, taya longitha ominino.

Iimeno hayo ashike hayi gamenwa, ashike niinamwenyo wo. Aanafalama yoohi ohaya gamene wo oohi dhawo opo dhaa pewe sha shina uuzigo, oshoka ngele dha makele sha shoka shina uuzigo otadhi si po, adhihe dhoka dhamakela sha shoka sha tulwa momeya sha puka.

Aanafalama yamwe oyi inekela oonyala dhawo yo yene, ihaya longitha omashina miilonga yawo ayihe. Haya vulu okulonga koonyala okutudha po oomwiidhi ndhoka inaadhi pumbiwa.

Oondundu oha dhi mo ika nawa, dha ngundumana dhu uka mombanda, dhina omakololo ga silukila, dhina omamanya omawanawa ta ga wapeleke eshito.

Eyoka oshinamwenyo sh anika oshiponga noshi na uuzigo. Nonando hali tilika kiinamwenyo iikwawo oyindji, opu na wo mbyoka ihayi li tila ngaashi omadhila nuuna eyoka lya kambadhala okulya ondhila ndjoka, ondhila ohayi kondjo nokukondjitha ngaashi eyoka tali ningi.

Mehala moka hamu kala oohi nenge hamu pungulwa oohi kanafalama. Aanafalama ohaya opalekemo, ohaya opalekemo opo oohi dhi kale mehala lyayela.

Aanafaalama oyendji unene tuu aanafaalama yiikwamboga ohaya longitha oonete , ndhoka hadhi kala dhasiikila iikunomwa yawo mooha nopombanda opo iimeno yawo kaayi yonwepo komutenya omunene.

Monalenale, aantu oya li haya longo omapya gawo kuyoyene. Aantu oyali haya longitha omatemo kokupapula, ano okunengeneka evi opo ya vule okukuna mo. Mongashingeyi aantu ohaya longitha omambakumbaku mokupulula, ngoka taga nengeneke evi nokuninga iimpungu iiwanawa.

Uuna omuntu ena etale enene ohavulu okuli topola nuunete, opo avule oku tula oohi meni lyuunete mboka. Opo atekule oohi dhe dhili pehala limwe.

Otuna omikalo dha yoolokathana oku kwatha oohi, olundji aantu ohaya longitha oonete opo ya vule oku kwata oohi odhindji pethimbo lyimwe ashike.

Aanafaalama ohaya longitha omikalo dha yooloka oku gamena iikunomwa yawo. Aanafaalama taya longitha omukalo gokusikila iimeno yawo pombanda kayii li ke po kuudhila nenge kaayi yonagulwe po kuudhila.

Aanafalama yoohi ohaya kuthamo omeya mehala moka muna oohi opo yavule okukuthamo oohi dhawo nuupu. Ohaya pombomo omeya nenge taye ga tekemo taye ga tekele pehala lyontumba.

Aatekuli yoohi oyendji ohaya longitha oonayilona oku yeleka mehala moka haya pungula oohi, opo yedhi pungule mo. Ohashi kwathele omeya kaga pwine mbala ano kaga ningine mevi.

Uuyuni owa humu komeho naantu ihaya imanawe oonkondo nokulonga iilonga iidhigu. Iilonga oyindji monena ohayi komashina monena, uunene tuu moshikando shuunafaalama aantu ohaya longitha omambakumbaku oshowo omashina ga yooloka mokulonga iilonga ya yoolokothana

Aatalelipo oyendji, okutya oyo meni lyoshilongo nenge oya za piilongo yopondje ohaya yi pomahala mpoka hapu vulu okulalwa yo taya kala ya dhika ootenda dhawo mpoka opo taya telekele noku inyanyudha metalelepo lyawo.

Aakengeli oyendji, ohaa kambadhala okukala aanfaalama, nelalakano lyokwiilikolela oshimaliwa. Oyendji nee ohaya kala yena oofaalama dhawo dhili kuushimba hoka kuna oondundu, oshoka oondundu ohadhi nana omuloka, noha ku kala kuna omuloka omwaanawa, niimuna yawo ohayi kala yina iipalutha.

Muuyuni omuna iikwamawawa oyindji, moka tu na oondhila dhomaludhi gayoolokathana. Oondhilanodhindji odhihole momakuti nadhimwe odhihole momeya.

Otuna oondhila odhindji muuyuni, noondhila odhindji, ohadhi adhika pomeya. Oondhila odhindji unene moshilongo, ohadhi monika ashike pethimbo lyomvula, sho dhili poondombe no pomilonga dhomeya.

Aantu oyendji yatembuka ko komikunda, yayi koodoolopa. Oodoolopa odhaninga oonene naantu oyendji oyatunga omagumbo gawo moodoolopa, shika oshaningwa omolwa iilonga noosikola.

Mokuti omu na iinamwenyo ya yoolokathana. Iinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga naambyoka yi li inayi nika oshiponga naanaa unene. Otu na mo wo noondjima.

Oondjuhwa shimwe sho miitekukwa namwenyo hashi adhika momagumbo ogendji uunene Aawambo oyena omukalo ndjigilile koku tekula oondjuhwa momagumbo gawo.

Uuyuni wa nukapo aanafalama ihaya tekelewe iimeno noonyala nenge nomayemele, kaye nawe uudhigu wokutumba omeya ashike ohaya longitha ominino ndhoka yaandjaganeka niikunino yadho, dho tadhi tsuwa uumbululu omeya taga tondoka guukilila pomakota giimeno.

Aanafalama ohaalongitha omeya ngoka haapungula oohi, okutekela iimeno yawo uuna yena iimeno. Omeya ngoka gena oohi ohayega opaleke iiyagaya mbyoka yilimo, nenge yamenamo nenge yapepelelwamo kombepo.

Aantu oyendji ohaa longitha omikalo dhayoolokathana moku kwata oohi dhawo. Aantu ohaya longitha omikalo ngaashi oku kwata oohi noonete ngoka gulu omukalo tagu kwata oohi odhindji pethimbo limwe.

Aanafaalama oyendji oyena omikalo dhawo dhokutekela iimeno. Oyendji oyena ominino dha lambalala iikunino yawo ,ongele opooha nenge omokati kiimeno . Ominino ndhoka dhilimo dhatsuwa oombululu nomeya taga matuka gu ukilila pomakota giimeno.

Eshito oshinima shoopala noonkondo nohashi monika nawa. Uunene tuu ngele wuli pooha dhomulonga nenge pooha dhefuta ngoye watala etango sho tali piti. Nenge etango shotali ningine.

Aanafalama otaya longo iikwamoga niiyimati ya yooloka moka tu na mo oonyanga pamaludhi gaali. Otu na oonyanga ndhoka hatu longitha kehe esiku nohadhi longithwa konyala kukehe gumwe, ano oonyanga ndhoka oontokele. Otu na wo oonyanga ndhoka oombwaanawa oontiligane.

Ombwa oyo yimwe yomiitekulwa namwenyo, nohayi thimbula nuuna nando oyili mokuti ndele tayi kanitha ngoka eli nayo ohayi finyafinya oompadhi dhamwene gwayo nenge yaangoka ali eli nayo.

Omboga osho shimwe shomiingumutulu mboka hayi kunwa kaanafaalama. Olundji aanafaalama ohaya kunu oomboga dhuushimba, opo ya vule ye dhi landithe po yi imonene oshimaliwa shawo.

Oondjuhwa odhimwe dhomiitekulwanamwenyo aanaafalama oyendji ya toto oongeshefa nadho. Oondjuhwa ohadhi pewa okulya kehe esiku.

Oshihwa shokandombo nenge uundombo ihawu mene tawuyi muule wafa omiti wo ihawu mene wa taandele onga omanuwa , Ashike ohawu kala wa yelukapo ashike kashona wo tawu mene kondundu hoka.

Otuna omayala ngamwe ngoka haga kukuta molwa omamanya ngoka geli mevi. Molwashoka omeya ihaga vulu oku talama nuupu oshoka evi olina omamanya ogendji.

Aantu oyendji oyena omikalo dhokutekula oohi dhawo. Uuna taya tekula oohi dhawo ohaya kambadhala opo ya kaleke oohi dhawo momeya ngoka ga yela nawa. Momeya moka ohaye dhi pele mo iikulya opo dhaa hase kondjala.

Aawambo otu na oohi dhoka hatu dhi ithana tatu ti oohi dhOshiwambo. Oogi dhino hadhi vulu wo nokutekulwa, tadji pewa iikulya dhi li momeya pehala ewanawa. Nuuna twa hala okulya, ohatu yi mo ashike ndele tatu kwata ndjoka twa hala oku ka lya, nenge tatu landitha tu imonene iiyemo.

Aatekuli yoohii nenge aanafalama yoohii ihayapungula oohii dhawo pehala limwe ashike oha dhitopola shikolelela kevula nenge kepipi lyoohii dhawo.

Aanafalama oyendji ota ya longitha oonete ndhoka dhili molupe lwootenda mokugamena iimuna yawo kuupuka nokiimbambala ya yoolokathana.

Otu na omamanya omanene pomahala ga yoolokathana unene tuu mokati koondundu osho wo omahala ngoka ge li poondundu.

Oohi ohadhi kunwa omanga oonshona, e tadhi tekulwa. Ohadhi tekulwa tadhi pewa iikulya, tadhi tulwa momeya ga yela nawa dhi vule okukoka, e tadhi ningi oohi oonene dhi vule okulandithwa oshowo okulya.

Aantu ihaya talelapo ashike omahala gomatalelepo ngoka gena iinamwenyo yomokuti, ashike nomahala ngoka gena uunafaalama woohi. Aantu ohaya katalelapo omahala ngoka yaka mone uuyelele wankene oohi hadhi tekulwa.

Aawambo ohaya longitha iinima yayoolokatha okuhumbata iilya yawo pethimbo lyokuteya. Oyendji ohaya longitha iiyaha nenge iimbale mbyoka hayi dhikilwa uuna yuudha iilya mbyoka yateyelwa mo.

Eshito ohali monika nawa ngiini? Uuna wuli pooha dhomulonga, ngweye to tala etango tali zi nenge tali ningine , nuudhila tawu ti miye miye , oho kala wu uvite uugumbo nuunambano, nomomutima gwoye mwiya! Oto tanga eshito.

Una wuna oshikunino shomboga yuushimba, owuna okushi sila oshimpwiyu unene, okushi tekela omeya ga gwana nawa, oshowo okushi gamena kuupuka wa yoolokathana.

Oohi odhimwe dhomiinamwenyo hayi tekulwa kaanafaalama oyendji. Aanafaalama ohaya kaleke oohi dhawo momeya gayela nawa osho wo ehala ndoka lina omeya ohali kala lya opalekwa nawa.

Otuna aantu mboka hatu ithana aakengeli, ano aantu mboka yena iimaliwa. Aantu mbok ohaya kala ne yena omagumbo ge li pomahala omawanawa, ngaashi hatu mono omagumbo ge li poondundu.

Aantu pethimbo lyuupyu ohaya yi komahala ngoka gena omahala goku yoga. Ano taya yogo omeya opo ya talalelwe nawa. Nomahala ngaka ohaga kala ga ziza nawa na ogoopala noonkondo.

Nonande ehumo komeho lyeya nomalusheno nosho tuu, aantu oyendji oyasimaneka omulilo nopethimbo lyuutalala ohaya tema omililo ndele taya huhulukwa opo yuuve omuyenye.

Iinamwenyo yomokuti kayishi ashike iinamwenyo yomokuti kowala ihaayi mono aantu, ashike iinamwenyo mbika ohayi vulu oku gumwa kaantu nokuya po pepi naantu ngaashi oonduli, oondjamba nosho tuu.

Iimeno oyindji ohayi kwatwa kuupuka unene tuu iikwamboga mwa kwatelwa oomboga dhuushimba. Oomboga ohadhi kwatwa kuupuka uutokele.

Metosha otunamo iinamwenyo oyindji, iinamwenyo yomaludhi gayooloka moka tunamo oondjamba dhoka ha dheende dhili oshingundu muna oondjamba oonene nuundjambona.

Iikunino oyindji aantu ohaya kunu iimeno yili momukweyo ano yili momusholondondo ya landulathana. Momusholondondo moka iimeno oya lambalalwa woo kominino dhomeya. Aantu ihaya tekele we nomayemele nenge nomandini ihe ohaya patulula.

Momahala gomatalelopo ogendji ohamu yiwa noohauto ndhoka dhi li dha manguluka, uuna omuntu a londa mo okwa tala kehe mpoka a hala okutala. Naatalelipo ohaya kala yu uvite nawa, oshoka oya tala kehe shoka ya pumbwa okumona.

Oohi ndhoka hadhi tekulwa kaanafalama oha ya kala yedhi topola. Ndhoka dhayoolokathana oha dhi kala dhi ilile. Olundji oha ye dhitopola shi ikolela komapipi gadho, uushona wu ilile noonene dhi ilile pomahala gadho.

Omapungu oyo yimwe yomiikunomwa ndjoka aanafalama yehole okukuna. Omapungu taga landithwa omayihu, omapungu taga landithwa gapya nenge omafo nomakota taga kwewa ganinge iikulya yiimuna, omapungu haga kukuta etaganingwa uusila.

Iikulya toyi teleke kungoye mwene kehe esiku , ohayi vulitha . Onkene ano ouhole ngaa esiku limwe toyi puuhala mboka uuwanawa wiikulya ya longekidhwa nale ndele to ilandele iikulya yoye nde toli wu uvite nawa nombili pehala lya andjuka nolya opala nawa .

Aanafalama yoohi oyo yamwe haya sile oohi dhawo oshimpwiyu. Olundji hadhi kale ke momeya gayela. Oshowo okusa oshimpwiyu kutya odha mona iikulya ya gwana pethimbo.

Aawambo oyena iikulya oyindji yopamuthigululwakalo gwawo mwa kwatelwa iikwiila, iikwiila ohayi ningwa nuusila womahangu tamu gwedhwa wo omahuku, opo dhi kale tadhi monika nawa noku kala dha towala nawa.

Oondundu dhomavi ohadhi tholomwa po uuna ombepo tayi pepe ngele omvula tayi loko. Ohadhi kala dha tholomwa dho opala, tadhi monika nawa dha yoolokathana.

Namibia oshilongo shi na uunshitwe owundji. Uunshitwe tawu monika nawa, uunshitwe tawu nana aakwiilongo. Tu na omamanya gomaludhi ga yooloka, omamanya omashona nomanene ngoka taga opaleke eshito.

Oohi odho dhimwe dhomunafaalama wiindjipala moshilongo. Aanafalama oyendji ohaya munu oohi, opo yiimonene oshimaliwa oshowo osheelelwa ya vule okulya.

Aanafaalama mboka yena iikunino iinene, iha ya tekele we iimeno ya wo kooshimwe nooshimwe nenge no ma yemele, ashike oye na ominino, dhalambalala iimeno yawo, yo ta ya patulula omeya, ga kale ta ga tondoka ethimbo kehe.

Omahala ngoka ge na oondundu ogo gamwe gomomahala ngoka haga mono omuloka gwa gwana nawa nuuna omvula ya loka nawa ohaga kala ga ziza taga monika nawa.

Ehumo komeho lye etelela, ehumo komeho lya ninga iilonga iipu niikwamboga tayi kunwa muukololo tayi kunwa mehala muna nomalusheno.

Aantu oyendji ohaya tila mo moombuga mokati koondundu oshoka kamuna sha omeya omwambwalangandja, kamu na aantu oyendji ashike omuna omamanya goopala noonkondo.

Oshimeno shoka hashi thanwa nedhina lyetakumi Welwitschia . Ohashi adhikwa ashike mombuga opuwo. Oshimeno shika ohashi vulu okukala mombuga nuuna kaapena sha omeya.

Otuna omiti ndhoka hadhi vulu oku kala dha ziza nawa, nenge dha thikama, nuuna kaapuna omeya ga gwana nawa, ngaashi omiti ndhoka hadhi mene mombuga ya Namibia.

Aanafaalama oyendji mboka haya tekula oohi ohaya longitha oonayilona opo yedhi yale kohi yuutale wawo wokupungula oohi dhawo opo omeya ngoka yatulamo kaaga pwinemo .

Iingulu oyimwe yomiitekulwanamwenyo, nolundji aantu oye dji ohaya kala yeyi na. Aanafaalama oyendji oya ninga aatekuli yiingulu, ya vule okwiipela iiyemo.

Oondundu odha tholomwa po komamanya gayoolokathana. Omamanya taga wopalekitha eshito nokombanda yomamanya ogo tuu ngoka ohaku vulu okumena omiti nokwenye ngele okweya omiti ohadhi kala dhasa kadhinasha we omafo.

Otuna oohi dhomaludhi ogendji hadhaadhika momeya ngoka hageetelelwa kefundja. Moka tuna eeshi dhoka hadhi ithwana dhoshiwambo. Dhoka dhili hadhikala odhindji, nodhasha nakeshe gumwe ohedhimono nuupu. Se otunamo omakende ngoka hagakala omatowe, nogapumba okumonika nohagamonika koohandimwe.

Aanafalama oyendji ohaya tekula oohi dhawo nuudhiginini e tadhi koko tadhi ningi oonene. Uuna ya mono dha ninga oonene nokuliwa nenge nokulanditha ohaye dhi kutha mo nduno e taye ke dhi tula momangeshefelo nenge taya ka teleka ya lye.

Aanafaalama yoohi oya indjipala monena. Aanafaalama yoohi ohaya tekula oohi ndhoka, tadhi koko dhimwe otaye dhi li po na dhimwe otaya landitha yi imonene oshimaliwa.

Aantu mboka yeli popepi nomiilonga oyo aanelago. Aantu mboka ohaya kala yena uupu woku kwata oohi dhawo opo ya vule okudhi tekula nenge ya ninge oofalama dhawo dhoohi yedhi tekule yo yi imonene wo oshimaliwa.

Momuthigululwakalo gwAawambo omuna ondunda ndjoka hayi ithanwa ondjugo , hayi kala yatungwa noomwiidhi nomononena mooha omwatungwa noondhopi.

Oohi odhimwe dhomiinamwenyo mbyoka tayi tekulwa koyendji. Aanaflama oyendji ohaya tekula oohi nokudhi landitha po, osho wo okulya kuyo yene mokutekula kwawo.

Namibia okuna omahala ogendji omatalelwapo. Omahala gamwe ngoka hamuvulu okulalwa tamuningwa omasiku aantu yayuga ontanda moka. Po opuna wo omahala ngoka ihaaga yungwa ontanda, ihaaga lalwa, ihaa guuhalwa ashike oto ende totala ndele tozipo.

Aanafaalama ohaya hupu omithima momankolo gawo opo ya vule okutekela iimeno yawo uuna omvula ya sheka. Ohaya pombo nee omeya okuziilila moshana opo ya ete momithima ndhoka ya hupa kuyo yene.

Iimeno yimwe ohayi mene nawa uuna tayi lokwa komvula, naanafaalama oyendji ohaya ningi oonkambadhala dhayoolokathana uuna omuloka inaagu gwana nenge pethimbo ndyoka kaali shi lyomvula. Oyena omashina ngoka taga pombo omeya okuziilila pombanda.

Ohashi monika oshidhigu oku menitha iiyimati nenge iimeno yontumba ashike aluhe omuntu oho kiipandula sho to likola iiyimati yoye mbyoka wa longa nuudhigini.

Omahala gomatelelo po ogendji moNamibia. Nolundji omahala ngaka ohaga kala ga ziza nawa ge na omiti dha sheneka nawa nopethimbo lyokwenye. Otu na wo omahala gokuyoga omeya moka aantu haya yogo omeya uuna yu uvite uupyu.

Oohi ihadhi tekulwa ashike tadhi tulwa momahela nokukala moka momeya, ashike oohi ohadhi silwa wo oshimpwiyu okupewa iikulya dhi lye kehe esiku.

Pethimbo lyokwenye aantu oyendji ohaa kala yu uvite uupyu omolwa omutenya ngoka gu li ko. Oyendji momagumbo ihaa vulu mo, ihe oha ya yi pomahala ngoka go ku uhala hoka ku na omeya ga yela nawa go ku yoga opo yi ikuthe uupyu.

Otuna ashike omaludhi omashona haga vulu okumunwa uunene tu kutse aanafaalama, ano otuna oohi dhoka hatu ithana oohi dhoshiwambo, omakende noontangu.

Eyoka oshinamwenyo shono shanika oshiponga noonkondo ashike opena iinamwenyo iikwawo mbyoka yili ihayi tila eyoka nando olyili hali tilika koyendji .

Oombuga odhindji kadhi nasha omeya . Odhili ashike dhambugala , dhi na ashike omamanya gangundumana nenge omiti ndhoka hadhi vulu oku kala dha thikama nande kape na omeya .

Uuyuni owa huma komeho naantu otaya longitha omashina ngoka nomuunafalama. Aantu taya tekele taya longitha omashina nosho wo okulima omwiidhi inagu pumbiwa.

Otu na iitekulwanamwenyo oyindji moka mwa kwatelwa oondjuhwa. Iitekulwanamwenyo mbika ohayi munwa nomalalakano ga yooloka. Yamwe otaye dhi muna, opo ya tidhe po omukaga momagumbo gawo nayamwe otaye dhi muna opo ya ngeshefe, ye dhi landithe nenge ye ete po omayi gokulanditha.

Aantu oyena omikalo odhindji dhokukwata oontangu. Olundji aantu ohaya longitha uunete mboka wuna uumbululu uushona opo oontangu kaadhi pite mo.

Omahala gamwe ohaga monika nawa noonkondo. Omahala ngoka geli pokuma pwa andjuka nawa . Omahala go opalekwaa nawa gena iipundi tayi monika nawa nuuna wa kuutumba kokapundi ototala etango sho talizi nenge tali kapa oyana.

Oongombe odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi tekulilwa onyama, aantu taya tekula oongombe opo uuna dha koko yedhi dhipage yo taya landitha po onyama. Dhimwe ohadhi munwa woo nenge hadhi tekulwa opo dhigandje omahini.

Omahala gokulala kage li ashike moondoolopa, ashike ogeli ishewe momithitu, mokati koondundu nomoombuga dhaningila okulalwa kwaamboka taya taalelapo omahala ngoka gena eshito lyoopala.

Olundji omvula ohayi loko pomahala mpoka pu na oondundu. Nomokati koondundu moka ohamu talama omeya nuupu nosho wo omiti ndhoka dhi li koondundu nenge poondundu ohadhi kala dha ziza nawa.

Aanafaalama yoondjuhwa oya yooloka. Aanafaalama yamwe ohaya tekula oondjuhwa dhokulya, yo yamwe ohaya tekula oondjuhwa opo dhivale omayi gokulanditha.

Omilonga odhindji odhina oongandu omilonga dhoka ohadhi kala uuna toyipo watakamitha oshoka oongandu ohadhi kala dhiiwata koonkulo dhomeya nolundji ihadhi monika.

Aanafaalama yoohi hayehe haya tekemo omeya pethimbo taya kuthamo oohi dhokulya nenge dhokulanda dhokulanditha. Yamwe ohaya longitha omikalo dha yoolokathana moku kwata oohi moka mwakwatelwa oku longitha oonete dhoku kwata oohi.

Oohi ihadhi tekulwa ashike opo dhi etepo oshimaliwa shontumba, ashike olundji aanafalama ohaya tekula oohi opo ya vule oku ikongela uundjolowele, ano okudhi lya po.

Aanafaalama ihaa kutha oohi dha koka nale ashike ohaa kutha oohi ndhoka ooshushuka etaye dhi tekula sigo dha koko tadhi vulu okulandithwa nenge okuliwa po.

Oombuga odho dhimwe dho momahala ngono geli omatalelwapo miilongo oyindji. Aantu yaza kiilongo ya yooloka oha yeya nduno yena oondongelwa dhawo nge taya lala mo mahala moka taya ningimo omasiku taya tala eshito.

Aanafalama oyendji ihaya teka omukumo yo ihaya zilalawe komitima, uuna moofalama dhawo muna omwiidhi ogundji, ihe ohaya longitha ashike omashina gawo gokukuthamo omwiidhi.

Iinamwenyo yomokuti oyindji oyi li omaludhi ga yoolokathana. Iinamwenyo yomokuti oyindji oya nika oshiponga okulala mokati kaantu, otuna mo iinamwenyo mgaashi oonduli.

Aanafaalama ohaya longitha omikalo odhindji okugamena iimeno yawo. To adha iimeno ya ningilwa ondumba yomavi, tayi kunwa nee hono kombanda yomavi. Nelalakano okuyi gamena komeya ogendji uuna omvula tayi loko ya dhiginina unene.

Aanafalama oyendji oyena omitala kombanda dhiikunino yawo nelalakano opo iimeno yawo kayipye omutenya pethimbo lyokwenye pethimbp ndoka kuna omutenya gwamemememe.

Oongala odhili hadhi pewathana omagano. Okokutya ethimbo omuntu eli momwenyo nuuna a hulu po. Oongala odha ninga odhindji, tu na oongala dhomwenyo noongala ndhoka dhaashi dhimwe hadhi longwa komuntu yemwene, noonyala dhe, tedhi tula pamwe omalwaala ga yooloka dhi monike nawa.

Aantu oyendji ohaya toto iikunino uuna yi iyadha pevi ewanawa. Miikunino yawo ohaya tula mo nee iiyimati niingumutulu ya yoolokathana, moka haya vulu okukuna mo oomboga, omapungu uunawamundesha nosho tu.

Otuna omahala ga yooloka moshilongo, omahala ge na eshito lya opala, ge na oondundu osho wo omilonga dhomeya, nolundji omeya otaga tondoka mokati koondundu mo.

Omatama ogo gamwe ngoka geli giindjipala muunafaalama wiimeno, aantu oyendji ohaya meneke omatama gawo nelalakano lyokulanditha.

Uunafalama ohawumoniwa wafa oshinima oshipu ashike owuna omashongo omanene, iimeno ohayi vulu oku kwatwa kupuka wontumba mboka tawu yonangula iimeno mbyoka nolundji itayi vuluwe nokuliwa.

Ootekulwahi ohadhi pula dhi kale tadhi pewa iikulya. Uuna to tekula oohi, ano kala wuna oshinakugwanithwa sho ku dhipa sha shokulya, opo kaadhi se kondjala.

Aanafaalama ihaya longitha ike omambakumbaku moku ya yakulamo miilongo yawo yiimeno ashike oyena omashina gayoolokathana ngoka, moka yenamo omashina ngoka taga vulu nokulima oomwiidhi dhoka inaadhi pumbiwa.

Omahala ogendji unene tuu ngoka ge na eshito lyo opala, omahala ge na omeya, omahala goondundu nomahala ngoka ge na iinamwenyo ogo gamwe gomomahala ngoka haga nana aakwiilongo. Olundji aakwiilongo ohaya zi kiilongo yawo taye ya okutalela po omahala ogo tuu ngoka.

Aanafaalama yoohi oyendji ihaya pungula ashike oohi dhawo mehala limwe dhafa dhili momulonga ashike ohaya kala yedhi topola shi ikolelela koomvula dhawo, opo dhi kale dha yoolokathana hadhi pewa niikulya.

Omahala gamwe ohaga monika nawa noonkondo, omahala ga opalekwa keshito. Otuna omahala ogendji ga yopala nawa noonkondo, omahala ngono gena oondundu, gena omiti nenge gena omilonga dhomeya.

Ombwa nayo oyili oshitekulwanamwenyo. Ombwa nawo ohayi uvu uupyu , sho ngaa aantu yu uvite kwa popyala nayo ohayi uvu kwa popyala. Oho mono nee tayi kongo mpoka pena omeya ,twaadha tayi lala momeya nenge ngele omale unene ,otayi kala tayi ende.

Aatekuli yoondjuhwa nenge aanafaalama yoondjuhwa ohaya pele oondjuhwa dhawo iikulya miiyuma osho wo omeya gokunwa. Ondjuhwa tadhi gongala, tadhi li, dhimwe tadhi hadhele iikulya pevi.

Uunafaalama woohi owumwe tawu humu komeho noonkondo muuyuni wonena. Aantu oyendji oya toto uunafaalama wayo noohi oku tekula oohi pomahala mpoka yeli taya adhika nomeya ga yela nawa.

Aanfu ihaya kwata ashike oohi pethimbo lyefundja ashike otuna woo aanafalama mboka haya tekula oohi kuyo yene ,tayedhi tula pomahala omawanawa kapena mpoka tadhi matukapo , ta yedhi tekula ,tayedhipe iikulya yo taya opaleke omeya moka hamu kala oohi kehe ethimbo.

Shanakulya osha nakulonga shili aantu oyendji muuyuni ya ningi aanafalama. Oyendji kayeshi ashike aanafalama yiimeno ashike otuna wo naanafalama yoohi.

Aanafaalama yoohi ihaya kala ashike ya tula oohi momahala gawo moka taye dhi tekulile ya tegele dhi koke nenge ye dhi landithe po, ashike ohaye dhi sile oshimpwiyu oku dhi pa iikulya nosho wo okudhi kaleka mehala lya yela nawa.

Mombuga ihamu mene omiti kehe ashike ngoka oshoka ihamu mono omuloka gwa gwana gwana. Omiti ndhoka hadhi adhikamo odho ndhoka hadhi vulu ashike oku kala dhaziza nuuna kapena omeya.

Oohi dhomalwaala omatiligane nomashunga, nomatokele , nomaluudhe ,oohi dhina omalwaala taga monika nawa ohadhi longithwa unene oku opaleka omahala gontumba.

Eshito ewanawa lyo etilithi oto adha ehala limwe toti ashike opwali puna omuntu eta hongopo nenge ta ningi posha, opo pukale peli ngaaka ashike otate Kalunga ashita eshito lye. Twaadha embogo dhili pokuma omavi taga pepwapo kombepo pena omakololo omatilithi.

Aanamapya oyendji ohaya longo iilya yawo yene. Aawambo unene kehe omvula ohaya longo omapya gawo, taya kunumo iilya noshowo iikunomwa yawo mbyoka yahala nuuna ethimbo lyaadha ohaya teya nduno iiyimati yawo mbyoka yakunine.

Muuyuni otuna mo aantu mboka taya longo nuudhiginini aantu yeli yi itula mo oku ilongela iikulya yawo nongele owayi miikunino yawo oya topolwa nawa ya andjuka nawa kehe oludhi lwoshimeno olwi ilile pehala lyasho tashi silwa oshipwiyu ethimbo kehe.

Aanafaalama yoohi ohaya tekemo omeya gamwe nenge haya pombomo omeya gamwe mehala moka haya muna oohi dhawo, opo ya vule oku kuthamo ndhoka dhaadha oku liwa nenge oku landithwapo.

Omiti ohadhi longo iilonga yayoloka thana, omiti tadhilongithwa okuhonga oosikopa, iipundi, niitafula, omiti ohadhi longithwa wo okuninga eepala dhoka hatutula pombanda yomatungo getu.